Policy or legal barrier fit include one, law wey restrict access to contraception or abortion. Two, requirement wey need parental consent or spouse approval. Three, funding restriction for family planning service. Advocate fit work by one, lovely policy maker for change. Two, raising awareness about de importance of family planning. Three, supporting ligation to challenge restrictive law. Four, building collation with community group. Dis effort fit help remove barriers and increase access to family planning services. Advocate fit also one, push for laws wey protect access to family planning. Two, educate policy makers about benefit of family planning. Three, mobilize public supports through campaigns. four, collaborate with health care providers wey de ensure services. Dis effort fit help create environment wey support access to family planning. Another advocate fit still be one, use social media spread awareness. Two, organize protest or rallys for support. Three, meet peace policy makers personally. Four, make dem collect stories from pipu wey dey affected by de barriers. Dis effort fit help build momentum for change and increase access to family planning services. advocate fit still be one, work with youth, groups make dem amplify their voice engage men in conversation about family planning. Three use data and research to inform policy decision and also make dem support training for health care provider. Dis effort fit help create bother, support and ensure family planning services dey accessible and effective. Advocate fit still be one, build partnership with influencers. Two create public service announcement. Three hold town hall meeting or forums. Four develop accessible materials for marginalized group. Dis effort fit help reach much pipu and promote inclusive access to family planning services

Pipu no sabi reach family planning services because dem no sabi understand health information or dem no get knowledge about options. Strategies fit include one, community outreach and education programs. Two simple clear messaging about family planning. Three use local language and culturally sensitive materials. four involve communities leader and influencers. five provide interactive and engaging education sessions. Dis strategies go help increase knowledge and access to family planning services. Other strategies fit include one, make dem use social media and mobile phones for education, make dem train community health workers to educate pipu. Three, make information available in schools and use centers. four, involve peer groups, in educating peers about family planning. Five provide education in informal settings like market or churches. Dis approaches go help reach more pipu and increase understanding about family planning options. other strategies fit include one, use story telling and role playing for education. Two make health information accessible online. Three partner with local organization for outreach. four provide education for benefit of family planning. Five involve men and boys in family planning education. Dis approaches go help increase knowledge and promote healthy behaviors around family planning. Other strategies fit include one, use visual aids like posters, videos. Two, make education sessions interactive. Three, involve religious leaders in messaging. Four provide education on contraceptive methods. Five address means and misconception. Dis approaches go help clarify information and increase uptake of family planning services. other strategies fit include one, tailor education to specific age group. Two use peer educators or ambassadors. Three, incorporate family planning into existing health services. Four monitor and evaluate program. Five engage with traditional medias, radio, television. Dis approaches go help ensure education more effective and reach target audience. other strategies fit include one, use gamifications or quiz for education. Two make dem create safe space for discussions involve parent in educating youth. Four, dress power dynamic in relationship. Five provide resources for follow up questions. Dis approaches go help create supportive environment for learning and decision making about family planning

Benefit of starting comprehensive sexuality education includes pipu grow up with accurate information; den learn sef respect for bodi an boundaries; dem develop healthy relationship skills; dem make informed choices about dem bodi. Parents an care givers fit approach dis conversation by using age appropriate angle, being open an honest, lis ten ing to dem questions an concerns starting early, an having ongoing conversation. Dis way, pipu grow up with confidence an knowledge about dem sexual health. Other benefit of starting comprehensive sexuality educations early includes: reduce risk of sexual exploitation; dey prove sef esteem an bodi image; personal relationship an communication skills; delay sexual debut. Parents an care givers fit approach dis conversation by being patient an non-judgemental, using every day opportunities to talk about bodies an relationship, encouraging open communication, providing accurate an age appropriate information. Dis way, pipu develop healthy attitude an knowledge about dem sexual health. Another benefit of starting comprehensive sexuality educations early include: reducing sexual violence an exploitation; preventing unin ten ded pregnancies; lowering STI transmission; promoting healthy attitude toward sexuality. Parent an caregivers fit approach dis conversation by creating a safe an non-judgemental space using every day opportunities to talk about bodies an relationship, being patient an open to ongoing conversation, role modelling healthy relationship an respect. Dis way, pipu fit develop healthy understanding an skills for life. Other benefit of starting comprehensive sexuality educations include: pipu fit make informed choices about dem sexual health; reduce teen pregnancies an STIs; healthier relationship an boundaries; increase confidence an sef awareness. Parents an caregivers fit approach dis conversation by answering questions truthfully, using correct atomical names, discussing values an boundaries, being approachable an open. Dis way, pipu grow up with knowledge an confidence about dia sexual health.